Ente nga dhiri kulya eisubi, ente dhino nnhingi nga era ente dhino dhamabala agendhaghulo, ente dhino dhiriku amayiga abiri abiri era nga ghano omusana gulikwaka gho.

Endhuki ennhingi nga ela endhuki dhino dhiliku amaghagha abili abili. Endhuki dhino dhiliku enkulubuze endhilugavu ela nga dho dhenhe dha langi ya kyenvu. Endhuki dhino dhiliku ebigele nh'emitwe.

Amaato nga gano gali kunhandha, enhandha eno nnhenhe inho era nga amaato galiku mangi. Amaato gano gendha kufanhaganha aye nga era tigafanhaganha kumbali okw'amaato gano ghaligho enhumba edhakalinha.

Ennhumba. Embeli gh'ennhumba enho ghaligho akati. Ennhumba enho eliku amaduuka ela nga eidhuuka elisembayo kumbali liliku dole dhebataaku engoye edh'abakazi.

Ente, ente dhino nnhingi ente dhino dhiliku amayiga ela nga ente dhino dhemeleire aghali obusubi. Ghano ghaligho emiti.

Omusaadha agemye ekyenhandha. Ela omusaadha onho ayambaile esaati endheru. Ela nga ayambaile nh'enkofiila. Omusaadha onho yebwikiliile nhi mu maiso ge. Ela nga onho ali mu lyato.

Abaana era nga abaana banho balimu abalenzi nha baghala abaana banho bato era nga abaana banho bemereire ku lugudho olweitaka nga kumbali okwo lugudho lunho kuliku eisubi era nga abaana banho bangi.

Omukazi ali kuvuga aka pikipiki nga era kumbali kwe kuliku emotoka nga emotoka dhino dhili isatu era endhala ndheru nga eibiri ndhirugavu. Emotoka eibiri dhili kugya ele nga era endala eri kwidha enho.

Etulakita ibiri nga era endhala emmyufu nga era eyindhi yalangi eyakyenvu nga dhino dhikozesebwa mukusala eisubi era nga dhino dhombi dhirimunimiro, ghanho ghedhiri omusana gulikwakagho.

Akati akaghanvu era nga akati kanho kaliku ensaga, akati kanho kaliku ebikoola bingi era nga ebikola binho bya langi eya kilagala, akati kanho ghe kali kaligho konka.

Abaana abalikuzana nga abaana bano bangi era nga abaana bano gyebali kuzanhira nga ghaligho eitaka. Kumbali kuliku esengenge era nga kuluya kuliku abawagezi.

Ebisolo eby'omunsiko eby'endaghulo nga binho byemeleile ghalala. Ebimu ku bisolo binho bili kunhwa amaadhi. Nga ela ebisolo binho byemeleile mu isubi.